Ɖevi ɖewo le akɔ ɖi kple ekaa. Aɖewo le dzodzoo, aɖewo tsɛ lé kaa ɖaa si. Ɖevi tukui ɖe tsɛ le megbe le akɔɖiɛ kpɔ. Edzi le wodzɔɔ be yewole akɔ ɖii. Exɔ kple atiwo le ɖeviwo bo xa.

Amewo le ɖeka ɖeka ɖem le exɔ aɖe me, elabena exɔ mu, exɔ kaka nyuie ɖe ta wole nua ɖem ɖeka ɖeka, amewo ɖe nu geɖe abe zikpui, ekplɔ kple nu ɖeka ɖeka…

Ɖevi woame eve ɖewo kpɔ dzidzɔ, ɖeka le nɔvie wo yome, ɖeka ɖe tsɛ tɔ ɖe anyi kɔ asi kɔ bu ŋkume, le efi mi wole la, ati gbogbo ɖewo le fi mi, frii vɛdzitetsin ɖewɔe tsɛ,

Dɔwɔla woa me etɔ le dɔwɔm sesẽ ɖe. Wotsɔ nu ɖe ta le nu dzi lia be woava kɔ woa dɔ. Ɖeka do awu ʋi, ɖeka tse do awu yibɔ, ɖeka tse do awu blu.

Nyɔnu ɖewo le tsi kum, ɖeka kpa vi ɖe megbe, ɖeka tse le tsie pump aɖewe dro tsie ɖe ta le yiym xoxo, aɖewe tse ta eɖo le dzɔdzɔ be woaku tsi.

Amewo geɖee le zɔzɔ le yiyi le gbɔgbɔ le doa me. Amewo tsɛ le nu geɖewo dzram le doa me. Xɔ gãgawo le doa me. Ɖeviwo tsɛ le tsatsaa le doa me.

Le xɔ ga me kpukpoe geɖe le fim. Wɔme eve lolo eye ɖeka wɔ kpui. Exɔgame tse tivi ɖe le fi mi. Ekplɔ tse nyakpɔ.

Ŋutsu geɖewo ƒe ŋku bia wole dɔ wɔm sese ɖe le ba me. Etsi kuɖi me. Manya tse koŋu wɔm wole gake edzi wobe ŋku bia nyuie ɖe be wole edɔ wɔm.

le xɔ gã ɖɛ mɛ kpukpowo kpli ekplɔwo le xɔme kpukpɔwo nyakpɔ nyuiɖe akaɖi woametɔ̃ tsi le xɔ gã me le xɔ gã xa atiɖewo le fimi

Ŋutsu ɖewo le dɔ wɔ le teƒe ɖi le teƒe ɖeka le galamsee wɔ, ɖe, ame ɖewo geɖewo le ke kum. Ame ɖewo tsii etsi ku ƒo ɖe ekeɛ me. Ame ɖewo tsii kɔ asi kɔfa ɖe ebame.

Amewo yi ɖe le teƒe aɖe le dɔ aɖe wɔm. Efi mi wole la, eba sɔŋ wɔ ɖe afi ma gake wobe ŋku bia wole edɔ wɔ sese ɖe.

Exɔgã me kpokpoe geɖe le exɔ me. Ɖeka lolo. Ɖeka wɔ kpuie ɖe. Akaɖigã wɔme eve le xɔga me. Nɔnɔnmetata wɔme tɔ̃ tse le glia nu. Le xɔa megbe atiwo le xɔ megbe.

Ŋutsu yibɔ do awu yibɔ lé mikrofoni ɖe asi le ha dzim. Nyɔnu ɖewo le dzidzɔ kpɔm be ŋutsua le ha dzim nyuie.

Ŋutsu kple nyɔnuwo le takpekpe. Wotɔ ɖe ekplɔ xa. Ŋutsu ɖewo do awu ʋi. Eɖewo tse do awu yibɔ. Nyɔnua tse eɖewo do awu yibɔ.

Yevua tɔ ɖe akpa ɖeka. Ameyibɔ tɔ ɖe akpa ɖeka. Le wɔ ɖum. Ameyibɔ ta do do awu yibɔ. Yɔvua tse wodo avɔwu le wɔ ɖum kple ameyibɔ.

Edɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le kpɔ xa dzi wole dɔ wɔ nyuie ɖe ɖeka tɔ ɖe lada dzi le eglie ŋu paint, ɖeka tse le dɔwɔ le pepi ŋu, eɖewo tse le anyigba le edɔ wɔm.

Amewo geɖe le asi me le nu dzram. Amewo le nu geɖewo dzram abe tomotosi, grin pɛpɛ, akutu, ee fetri.

Exɔ gã menyakpɔ ŋutɔ, exɔ gã me zikpui gbogbo le eme, ekplɔ tse le fi mi, akaɖi le xɔ me tse nya kpɔ, exɔ ɖewo tse gale xɔ me, eya pete na be xɔa me nyakpɔ si gbe.

Exɔ ɖe me nɔnɔmetata sugbɔ ɖe eglie dzi, kpo.. zikpui yibe wotse le exɔa me, le zikpuia megbe, nɔnɔmetata ɖewo tse gale fi mi akaɖi tsi gale xɔa me.

Ame aɖe le nu ɖam, le ha nuɖuɖu abe tɔkpo blu, galɔ yelo ɖe tsɛ le xa, le megbeɛ, agbawo za le megbeɛ.

Le takpekpe dome. Nyɔnu ɖewo le nya gblɔm le nu ko. Ŋutsu ɖe tsɛ le megbe do awu yibɔ le nu kom. maɛkrofonu le woƒo nugbɔ eye woakɔ ƒo nu.

Nu geɖewo le xɔgã me abe zikpii, nutatawo le glia ŋu, akaɖi. Xɔgãme megbeɛ tsɛ, atiwo le fi mi. Xɔgãme nyakpɔ ŋutɔ. Ekplɔ̃wo pete tsɛ nyakpɔ.

Ame ɖewo le vɔli, vɔli bɔlu ƒom. Yevu woame ve kplii Ameyibɔ woame tɔ̃ ele vɔli, vɔli bɔlu ƒom. Edzi le woƒe dzɔ nyuieɖe be wole akɔ ɖim.

Amewo le yiyi le gbɔgbɔ le dua me. Edua me menya kpɔ o. Etsi wɔ ɖe fi mi pɔtɔɔ. Bɔla tsɛ wɔ ɖe fi mi kanyaaa. Amewo tɔ ɖe anyi le nu dzra le edua me.

Nyɔnuvi ɖe tɔ ɖe eŋu ɖe gblɔ le atikutsetse ƒlem, edo awu orange eŋu woame, atikutsetse za kple flawesi ɖewe le ŋua me.

ɖoviwo le ɣeɖum ɖoviwo ta do ɖoviwo dó kɔmɛnu ɖoviwo le agbadza agbadza ɖu wokpɔ dzidzɔ nyuiɖe be wóle ɣe ɖu

Ŋutsu ɖe bɔbɔ nɔ anyi le kɔmpita dzi kpɔm le dɔ aɖe ŋlɔm. Le kɔmpita xa, eƒe foni, kɔfi kple agbalẽ aɖewo le kplɔ̃ dzi.

Ŋutsu ɖe le exɔ xoxo ɖe me. Kaŋtsia pɛtɛ wɔ xxoxo. Atiwo sɔŋ le exɔ megbe. Tɔkpo ɖe tse le exɔ ŋkume kple atsi ɖewo tse.

Ŋutsu woame eve le xɔ ɖe me le ŋu ɖe kpɔ, ŋutsu yibɔtɔ lé ŋu ɖe ɖe asi le dɔ wɔm le eŋu, ŋutsu ɖeka tse tɔ ɖe anyi le ŋutsu yibɔ kpɔ.

Ŋutsuvi ɖe le kee kum, le kekeɛ dzi. Nyɔnu tsitsi ɖewoɛ boblɔ edzi kple ŋutsu ɖeka ɖe tsɛ. Nyɔnu ɖeka kpa vi ɖe megbe. Nyɔnua geɖee tsɛ blaa ɖuku ɖe taa.

Nyɔnu yibɔ ɖe dro agba ɖe ta le zɔzɔm le asime, ŋutsu ɖe tse le zɔzɔm le asieme, light pole le dzedzem le asieme edo awu yellow.

Ɖevi tɔ ɖe moto ɖe xa le wobe woawɔ atsɛ̃a amewo. Ŋutsu woame eve ɖewo tse le fimi, ɖeka bɔbɔ nɔ anyi, ɖeka tse tse te ɖe anyi le nuƒo kple ɖevia.